ngeen <noise> bàyyi xel bu <noise> baax a baax comme niñ koy defee saa su ne seen émission yoo xam ne dañuy faral di ko def si ndimbalal waa ISRA lëkkaloo ak waa AICCRA lëkkaloo ak waa IJAK lëkkaloo tamit ak rajo Jabi jula FM fii si commune bu Thiel tay ñu ngi dalal nag ñënn ñi nga xam ne <hesitation> seen xam-xam dafa màcc si lépp loo xam ne dafa jëm si wàllu mbay muy waa ANCAR seen lëkkaloo ak ISRA ak ECRA ñu dalal nag agent ANCAR <noise> bu <noise> ànd ak ki nga xam ne mooy <hesitation> superviseur ANCAR fii si département bu Linguère si cabine technique bi seen xarit di Cheikh Ibrahima Touré ki nga xam ne moo leen di animé émission bi seen xarit di Alioune Souaré Sow kon laata ñuy dugg si waxtaan wi dañuy jox kenn ku nekk <noise> mu nuyoo ak askan wi <noise>

kon kooku mooy Sadio Deme di agent ANCAR bu Thiel monsieur Guèye ñu ngi lay dalal jàmm si rajo Jabi Jula FM
waaw asalaamaaleykum man maa ngi tudd <hesitation> Babacar Guèye nekk <hesitation> le coordinateur départemental ANCAR nekk Linguère tay nag <hesitation> dañ fi ñëwoon pour deux jours yi mooy trois jours yi d' ailleurs depuis samedi ba tay maa ngi fii si commune Thiel ànd ak sama benn agent bu fi nekk ñu koy wax Sadio Deme ñu wër ay producteurs si benn projet bu ñuy wax <hesitation> AICRA nga xam ne dañu koo porté ci dañ ko installé fii si commune Thiel waaw AICRA boobu nag <hesitation> dafa àndoon ay partenaires si <hesitation> projet bi ànd ci ak ANCAR ànd ci ak ISRA ñoom ñett ñoo lëkkaloo pour porter programme boobu <noise> ah ANCAR nag ku ñu xam xam ne dañu nekk toujours au près des producteurs nekk si wàllu pegg baykat yi di leen xelal di leen former si ànd ak ñoom si lépp loo xam ne vraiment lu leen di gàllankoor la seen mbay ku nekk xam ne ISRA ISRA si boppam moom moo yor lii nga xam ne mooy recherche mooy gëstu ci wàllu mbay ci wàllu sàmm ci wàllu alam ISRA boobu nag moom bu defee gëstu ba pare daf ñu koy jébal ñun ANCAR pour ñu def vulgarisation maanaam ñu wasaare ko si baykat yépp lépp loo xam ne lu baax la si wàllu mbay dañu koy def projet bii nag ñun ñoo si lëkkaloo ak ñoom moom dafa ñëw pour topp résileience li ñu naan résileince face au changement climatique changement climatique nag buñ ko waxee mooy li nga xam ne mooy coppeeku jaww ji ku nekk xam na ne jamono jii dafa soppeeku si wàllu taw ci wàllu tàngoor wi ci wàllu ngelaw yi loolu yépp daf ci soppeeku moo tax ñu bañ lorte baykat bi ba tax ñu mun ñëw di ko informer di ko xelal si loolu yan matuwaay la war a jël yan <hesitation> la nan la war a mën a def ba <hesitation> du ko bett waaw loolu moo waraloon suñu ñett fan yii ñu nekk fi ànd ak sama agent bi ñuy tourner ci commune Thiel bi
jërëjëf <hesitation> Babacar <hesitation> kon seen tournée bi am na solo <hesitation> ci wàllu comme ni nga ko waxee baykat yi waaye ñu lëkkaloo si <hesitation> ANCAR bi nga xam ne dafa lëkkaloo ak waa AICRA ngir jàppale baykat yi ci wàllu coppite jaww gi muy résilience bi nga wax sànq waaye <hesitation> gannaaw def ngeen fi ñaari fan ba ñetti wër ngeen ci tool yi <hesitation> fi ñu toll nii yéen seen gis-gis ci wàllu tool yi tolluwaayam ak li nga xam ne moom ngeen am <hesitation> mbébét ci wàllu tool yi lan nga mën a <hesitation> expliquer foofu baykat yi
jërëjëf <hesitation> monsieur Sow comme ni nga ko waxee ñun <hesitation> trois jours yi wër nañ si communes yi am na ay dëkk yu bëri yuñ dem yu demee ni ay Darou Nahim dem nañ Thiel séeréer dem nañ Odiolde voilà dëkk yu bëri dem nañ fa gis naa ak ay baykat wër nañ tamit ay tool fi ñu toll nii nag tembe tay la presque mën nañu wax vingt cinq ba vingt six <hesitation> septembre am na ñoo xam ne commencé nañ récolter li nga xam ne mooy dugub bi am na gerte yoo xam ne tamit ñor na waaye commencé guñu récolter ñebe gi même chose fekk naa ñoo xam ne ni récolté yenn yi tamit ñu ngi à terme ñu ngi ko rekoltee gu ñu ko waaye liñ seen suñ mënti wax mooy il faut ñu am benn conseiller si ñu déglu ko bu baax mooy ne dañ leen diconseiller ne nawet bi si boppam jeexagul parce que ren biñ defee prévision météo yi mooy li nga xam ne moom la ñu Anacim jox xam nga Anacim mooy kuréel bi nga xam ne moom moo yor wàllu jaww ji lépp luy jëm si wàllu taw yeeg ngelaw yi moom moo koy joxe ren dafa waxoon ne nawet bi kat day teel a demarré wante tamit day yéex a arrêté nawet buy yéex a arrêté nag sëñ bi loolu gis nañ ko parce que ba démb démb wala ba tay jii gis nañ mi ngi taw te nit ñi ñu ngi récolter te récolte nag du ànd ak taw moo tax ba dañ si war a war a jël ay matuwaay gis nañ ne su dee si wàllu dugub ji la bëgg nañ su ñu koy récolter ñu koy bàyyi ba mu wow maanaam balaa ngay xëy di góobi danga war a bàyyi ba lay bi wàcc tuuti su lay bi wàccee sooy góob nga daaneel gattax gi nga teg ko si sa nga tasaare ko nga xam ne dana man naaj bi dina ko mën a fekk ngelaw li mën koo fekk su demee ay fan nga mun koo teel a takk soo ko takkee nga sëpp ko fu aéré nga protégé ko surtout boo amee bâche loolu ci mooy si wàllu dugub ji soo ñëwee si wàllu ñebe gi tamit ñungi koy récolter boobu tamit dañ leen di wax nañ ko weer mu wow koŋŋ na wow bu baax su wowee ñu door ko bojj buñ ko bojjee ba pare wowalaat ko ba mu gën a wow ñu wut ay bidons yu bees yu baax yu set wécc ñu def ko ci bidon nag vraimen neex na conserver ak ñebe maanaam dangay jël ñebe ju wow ji nga sol ko si bidon bi ba mu fees dell dell nga tëj ko hermétiquement en général du am benn yàqu su fekkee ne commencé na jëfanfikoo nag bidon bi foofu day am benn genre aération parce que li nga xam ne day yàq mooy sax boobu mbala gunóor yi bu amee air rekk moom ci la commencé mën a dundee léegi nag foofu dañu lay conseillé nga jël ay produits waaye bu mu doon mukk poson parce que ñu ngi wax ne si marché bi ñoom dañuy jënd benn per bu ñuul xaw ma peru ñii peru kaña ñii peru janax ñii peru lañ ko tuddee wante per boobu bokk na ci li gën a danger si wàllu gàllankooru doomu Adama moo tax bëgguñu mukk ñu koy def si loo xam ne ëllëg dañ koy lekk waaw suñ si tolloo nañu jël ñebe bi ñu def ko si bidon yi suñ mën a am xobu niimaa yi ñu def ko si wala xobu xobu mbantamaare yi mbala beneen façon xob ñu def ko siyu mel ne ay xay wala yooyu wante buñ si mos a def mukk nag poson boobu voilà yooyu daal lañ si doon amal loo xam dañ leen ko di wax pour le moment si ñaar yooyu lañ récolté buñ demee si gerte gi buñ si tolloo commencé guñ ko waaye comme mi ngi taw nii dañ leen di wax ne buñ koy récolté nañ ko di def ay jaag yu ndaw ay dajale yu ndaw te buñ koy dajale surtout nañ ko yëlab ba mu set wécc nga xam ne du am benn benn benn <hesitation> suuf voilà su boobaa ñu def ko <hesitation> dajale yu ndaw mu teel a wow bu teelee wow ñu teel ko naaf buñ koy naaf tamit nañ ko def naaf yu yam si ñu jënd bâche une fois de plus buñ si tayal parce que soo commencé mbay ni mu méttee nga investir si jënd sa jiwu def sa engrais def sa xaw ma labour def sa lépp loo xam ne matériels agricoles la nga def ko si ñëw ba fii benn taw yàqal la ko loolu vraiment amul njëriñ te mënoon nga dem uti benn bâche boo xam ni mètre bi xaw ma trois cent lay jar lu yom la pour nga am ko loolu daal lañ leen si wax monsieur Sow pour ñu jël fagandiku bi
<hesitation> loolu mooy fagaru bu <hesitation> ci wàllu récolte bi nga xam ne tay commencé nañ ko si yenn ci yi nga xam ne dafa commencé ñor mais su ma dellloo si wàllu li nga xam mooy dugub bi nga xam ne tay commencé nañ ko récolté ndax dugub bu fekkee ñu ngi si jamono taw <hesitation> mun nañu xaar muy taw ba si kanam nga mun koo récolter wala moom si ñoree rekk <hesitation> si daar-daar dañ ko war a récolter wala taw boobu en tant que góob a guñ ko am na lum iy am na njeexital si <noise> dugub bi wala amul njeexital si dugub bi
merci monsieur Sow dégg nga comme ni nga ko waxee noonu dugub bi kay fi ñu toll nii il faut ñu récolter ko parce que dafa am benn beneen menace boo xam ne moo fi ñëw su fekkonte ne loolu amul dañ naan nañ ko bàyyi noonu rekk ba ba ba taw bi arrêté ñu commencé récolte mais tay jii tay gis nañ ne bi ma wëree fii diwaan bi dafa bëri ay picc ay gra <hesitation> oiseaux granivores lañ leen di wax <noise> picc yoo xam ne vraiment ñu ngi yàq production bi te picc neexut a xeexal parce que loolu moom bokk na ci système bi picc moom pour nga xeexal ko pour le moment benn gëstu rekk lañ si defagum mooy am nañ ay variétés yoo xam ni nga koy xeex ak moom day am aigu day am pique ba nga xam day jam mais su dul loolu moom picc toog di wattu rekk moo ci nekk même buñ la waxoon DPV pour mu pomper ko sax problème la moo tax nag comme dañuy lekk dañ naan foog nga récolter te comme dañu récolté nag daañu góob sooy góob ak taw bi àndul voilà parce que boo góobee ba pare mu taw da koy da koy yàq su fekkente ne daf ko fekk ci suuf moo tax ñu ne daa am d' accord daañu góob mais sooy góob na nga ko jël précaution yu leer maanaam bul ko balaa ngay góob na nga bàyyi ba jant bi fenk lay bi dem muy benn booy góob tamit na nga ko teg si kaw gattax gi bum tege ci suuf parce que bu tegee ci suuf day xuur wabal mu max wala mu sax ñett yooyu yépp day yàq dugub parce que ñun dañuy xeexaale si wàllu ñàkk am production mais buñ amee tamit production bu baax naka lañ koy jëfanfikoo mooy alimentation bi ak nutrition bi ba tax na pour nga am nag dugub bu mucc ayib soo ko góobee ba pare na nga ko defee noonu nii ñu la koy waxee na nga ko teg si gattax gi bàyyi ko fa mu wow su passé gattax gi mu wow nga takk ko ay jox wala ay takk soo ko takkee takk yooyu na nga ko sëpp mu taxaw bu taxawee bañ a tëdd même bu tawee ndox mi dinañ dugg si biir wàcc voilà bu toogee ay fan nga xam ne tawul su boobaa da nga mën a ngar foo xam ni di nga ko mun a teg foofu nag de foog nga jënd bâche heure :frabuy taw rekk nga mën a dem teel ko bâche loolu la ñuy wax daal vraiment kon na si ñëpp bàyyi xel pour bu ëllëgee bu ñu récolter ñu am dugub ju mucc ayib nga xam ne daañu lekk lu sell lekk vraiment lu mucc ayib
jërëjëf lekk lu sell lekk lu mucc ayib waaye sànq wax nga fi xeetu <hesitation> dencukaay si wàllu <hesitation> ñebe ji <hesitation> àggaguñ si xeetu xëy na dencukaay wàllu gerte waaye comme dugub bi commencé nañ di ko góob <hesitation> bu ñu xamee nañ la war a nan la ñu war a góobee waaye it nan lañ ko war a étaler tamit si wàllu dencin bi <hesitation> dugub tam daf am na xeet gu day balaa ñu koy bojj nu ñu ko war a denc wala buñ ko bojjee ba pare rekk lañ ko war a denc ak yooyu est ce que dugub bi tam am na loo si mën a wax <hesitation> baykat yi
waaw loolu tamit <hesitation> am nañ si luñ si war a mën a wax bu baax si wàllu dugub bi dugub dafa am tamit nuñ ko war a mën a dencee maanaam buñ ko góobee ba pare ba def ko ay jox jël jox yi dajale ko ñu def ko benn jaag jaag boobu dañ naan nañ ko teg foo xam ne na aéré na aéré maanaam na ko ngelaw di mën di upp naaj di ko fa mën di fekk su fekkee ne kii woo sax boo ko mënoon a tóoj tuuti sax mu jóg tuuti nga xam ne ngelaw li dina mën a jaar si kaw jaar ci suuf jaar fépp comme niñ ko doon defee si sàq yi léegi nag boo ko tege foo xam ne du si biir sàq nga xam ne si naaj la waru fa passé ñaari weer parce que bu amee ñaari weer rekk li ñu naan taux d' humidité bi day day wàcc ba mu ëpp sa taux d' humidité dugub si douze la war a toll douze pour cent entre douze ak quatorze fa la war a toll mais su passé douze ñëw ay onze :fradix su boobaa du baax lu waral du baax su boobaa day wow ba mu ëpp nga xam ne taux d' humidité bi wàcc na su machine bi ñëwee su la koy bojjal su waa ji laalee rekk ba pepp yi day doon sunguf mooy mu gar ko nga naan machine bi moo bon wala machine yàqal na ma alors yow sa bopp sa dugub ji moo moo moo wow ba ëpp léegi nag loolu lañ siy bañ su loolu jàllee nag soo amee sa dugub ba pare bëgg nañ su waa ji di bojj nga jël matuwaay nga dem jënd xottu saako yu bees tàq yu bees tàq sa bañ a jël def defaat def defaat mooy nga dem jënd saako boo xam ni ceeb la defoon wala engrais la defoon wala fariñ la defoon wala xaw ma yaa xam daal saako boo xam ni daal mos naay duy dara bàyyi ko teg ko nële ma leen siy jox benn exemple rekk gisagu leen fenn fu ñuy dem di jëndee saaku ceeb ngeen gis ceeb bi ñu ne saako bi defoon na defaat mosul am sa tay si tay fuñ toll kilo dugub moo gën a cher kilo kilo bon nag nañu am nag benn pasteef bu doy ni même suñ ko mënut woon a ñaw ak fil dañ naan nañ dem uti xottu saako yu bees tàq <noise> boo amee xottu saaku yi nga def ko si xottu saaku yi nga bojj ba pare na nga fexe même bu la ko machine bi bojjalee su dee rafetul na nga jël précaution nga beesaat lépp mu set wécc parce que loolu mooy lekk lu sell waaw su setee nga ñëw jël sa saaku yooyu noonu nga dugal ko si magasin magasin nag waxuñ ne magasin comme ni Etat rekk nit ku ne mën ngaa am sa magasin sa kër l' essentiel mooy si suuf gi nañ ko dër soo amul dër na nga def palette palette mooy nga ut ay bant yu xaw a jóg nga teg ko ci nga xam ne du am contact ak suuf bi su boobaa saaku bi du xuur du max leneen tamit du ko yàq waaw loolu lañ si am lu ñuy wax nga xam ne da nga koy supperposer tegle ko mu baax waaw si biir magasin bi war nga def de sorte que waru fa nekk ak leneen lu ko war a yàq su dee am na saako yoo xam ne daaw lañ fa nekkoon saxe woon na soo ko fa bàjjee ak dugubu ren bi dafay saxe loolu moo tax da nga war a génne saako yépp nga xam ne dugub bu bees moo fay ne balaa ngay kii nga bale magasin bi faxas ko bu baax nga xam ne du am lënd du am dara su boobaa loolu mooy tax dugub ba nga fay def mun fa am ay weer du def dara waaw soo soxlaa jëfandiku nga jëfandiku yow mii sa bopp nga xam ne li nga lekk lu mucc ayib la soo soxlaa jaay nga dem jaay waaye soo jaayee nga xam ne ki nga ko jaay nii du ko lor lu mucc ayib la loolu daal lañ si amoon luñ ci wax Monsieur SoW
jërëjëf monsieur Guèye am na solo kon baykat bu ne war na bàyyi xel si li nga xam ne moom la ñu wax sànq ndax mbay dafa métti te mbir mi tam <hesitation> Yàlla mi nga xam ne moom mooy dogal dogal na ren nawet bi dafa <hesitation> nar a gudd te gis nañ ne gudd na ba pare ñi nga xam ne commencé nañ récolté ñu bàyyi xel tegtal yi nga xam ne tam ñu ngi leen koy <hesitation> wax <hesitation> kenn ku si ne nga am ci loo xam ne lii ëllëg si biir danga ko mën a <hesitation> jëriñoo danga ko mën a <hesitation> def ci sa <hesitation> biir liggéey ba mu am résultat boo xam ne bii <hesitation> ëllëg si biir da nga ci mën a am li nga xam moom nga soxla <hesitation> danaa ñëwaat si yow monsieur Guèye waaye laata may ñëwaat si yow ma jox sa naataango bi kii di Sadio Deme <hesitation> Sadio <hesitation> monsieur Guèye avancé na lu bëri jëm si wàllu li nga xam ne mooy mbay mi waaye ci wàllu tolluwaay tay gàncax bi waaye tay tamit ñi nga xam ne commencé nañu góob am na tegtal boo xam ne wax na leen ko su nit ki su góobee num ko war a <hesitation> defee waaye tay dafa da ngeen a fexe woon ba dajale ñenn si ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk liggéey boobu <hesitation> si si ban poñ moo <coughs> taxoon tay ngeen dajale leen tay fii si biir Thiel

jërëjëf danañu continuer <hesitation> di jot xibaar yooyu kon loolu am na solo <hesitation> si liggéey bi nga xam ne tay yéen a ngi koy liggéey ak ñenn ci ay <hesitation> villages yoo xam ne <hesitation> ñu ngi expérimenter li nga xam ne moo jëm ci wàllu jiw <hesitation> monsieur Ababacar
Guèye
<hesitation> Guèye dafa mel ne sànq am na loo buggoon junj si biir waxtaan bi loo xam ne li xëy na sa xel daf koo laawaale ngir baaxee ko <hesitation> baykat yi
waaw dafa amoon lu ma si bëgg a dolli moom mooy li Sadio doon développer waaye dafa am lu si xaw a des maanaam gis nga xibaar yooyu yépp lum lay permettre mooy prise de décision prise de décision nag mooy ñi kii boo jotee benn xibaar bi man nan laa war a mën a jëfee ak xibaar bokk na si application bi si jiitu loolu moom moom la suñu application bi léegi yow da ngay am prévision boo amee prévision d' abord ñu wax la ne yow kat nawet bii ren nii la war a tëndee bu gàtt lay doon wala bu gudd lay doon wala bu yemambaay yow tant que jotuloo xibaar yooyu warulooy dem uti jiw parce que boo utee jiw boo xam ne méngoowul ak nawet biñ la wax su boobaa dangay am erreur suñ la waxee jiwu bu nawet bu gudd nga dem ut xaw ma jiwu bu gàtt day ñor si biir ndox buñ la waxee jiwu bu xaw ma nawet bu bu gudd bu gàtt nga dem ut jiw bu gudd sa jiwu du ñor loolu mooñu daloon comme daaw gerte gi du ñor moo tax prise de décision yooyu lu si am solo la waaw boo ko dégloo buñ la joxee benn xibaar rekk laajal xibaar bi man lan laa si war a mën a def naka noonu tamit boo nee si biir nawet bi ñu ne la tay de waroon na taw wala lenneen mooy tax nga jël sa décision comme soo waroon a wicc engrais ñu ne la tay day taw su boobaa danga koy bàyyi comme ni tay tamit ñu ngi nii di commen nekk si ngóob ñu waxoon la ne ah mën na yaakaar ne dangeen séntu taw ni ki suba wala tay xam nga ne comme tay day taw bon su ma weeroon tay suma dugub day tawte su ma weeroon tay suma dugub day tawte wala su ma weeree suma ñebe day taw voilà décision yooyu lañ soxla ñu koy jël buñ la waxee tamit marché tel nii la fa dugub di jar nga xam ne kon marché bii moo gën a baax bële bii moo gën nga dem jël sa décision yooyu lañ si amoon loo xam ne vraiment ñu ngi ko siy yokk waaw beneen bi nag di
<hesitation> bay man baykat bi nga xam ne aw ma <hesitation> portable bi nga xam ne mun naa ci ame xibaar <hesitation> agent bi xëy na xamante woo ak moom wala jokkalante woo ak moom <hesitation> naka laay def bay jot xibaar yooyu ngir ma mun koo méngale ak sama liggéey
exactement loolu si lañuy ñëw boo amee yow koo xam ne yow amuloo yow portable wala sa portable du Android chaque fois dañ lay wax ne peut être si dëkk ba am na koo xam ne am na ko fa balaa ngay def dara nanga dem nga laaj ko su doon loolu tamit gis nga projet bi si boppam dafa ñëw boole ci lëkkaloo bi boole ci rajo communautaires daañu fexe de sorte que rajo yi si boppam daañu si joxe ay informations sama rajo nationale bi daañu si joxe information loolu mooy li nga xam ne mooy li am waaye nit ki si boppam bum <noise> bum tayal bum tayal waaw toujours fu mu toll nay laajte xibaar yi toujours si dëkk ba daañu ko installé dina am ku fa nekk wa illah loolu nga xam ne nar woote car bi bu ko woowee xam nañ numéro wam mu laaj ko ku yor numéro am mu woo ko moom dana lay jox information non seulement moom dalay jox information mais dalay joxaale yow sa prise de décision lan nga war a def si par rapport ak taw bi soo ko laajee ah man kat wax nañ ma day taw te damaa waroon a béyi voilà léegi lan laa war a def moom dina la wax ne ah comme danga war a bayi nag bul bul dem si tool bi nga xam ne moo ëpp ñax parce que boo demee si tool bu ëpp ñax bu tawee la nga bayoon yépp day mel ni zéro du du baax waaw loolu daal la ñu amoon beneen bi mooy di sant tamit suñu rajo bi nga xam nekk na mi ngi boole mooy rajo communautaire bi fii Thiel waaw Jabi jula FM waaw te xam ne moom tamit dafa bokk ci prgramme bi ñu boole ko si comme partenaire parce que moom moo ñuy gën di mën a wisaare xibaar yi comme niñ la ko waxee comme cas bi du jotee fépp te gis nga liñ leen wax si téeméeri dëkk ak nangam mu jël si quelques village léegi villages yu si des yépp ñoom bu ñu dégloo information si rajo mel na ne ñoom tamit jot nañ xibaar yi yépp
jërëjëf sant nañ la gërëm baax <hesitation> Sadio Deme <hesitation> lan ngay ñaax baykat yi nga xam ne ñu ngi toll tay <hesitation> ñii ñu ngi si phase récolter ñii ñu ngi xaar quelques temps pour ñu récolter waaye <hesitation> si wàllu <noise> xibaar yi ñuy jot ba léegi ndox mi des na ñooñu <noise> lan moo war a nekk seen taxawaay

kon mbokk yi ñoo ko déggandoo lii moo nekkoon seen émission suñu émission si ndimbalal waa ISRA seen lëkkaloo ak waa AICRA <noise> ak rajo communautaire yi lëkkaloo ak rajo Jabi jula FM si waxtaan boo xam ne nag dañ ko séqoon ak <hesitation> waa ANCAR seen liggéey yoo xam ni ñu ngi koy liggéey <hesitation> lu jëm si wàllu tool yi waaye rawatina tey ci fi ñu toll fi nga xam ne fi tay tool yi am na ñoo xam ne tay commencé nañu récolter lépp loo xam ne dafa jëm si wàllu dugub ak li nga xam mooy ñebe ji <hesitation> li nga xam ne aussi moom moo leen war li nga xam ne moo leen di xaar ci nawet bi nga xam ne moom lañ nekk nii te nawet bi nga xam ba léegi mu ngi daal di wéy di taw kon baykat bi war na xam yoon ak <noise> jumtukaay yoo xam ne war na ko yor ba lépp loo xam ne daf koo récolter fekk du am benn jafe-jafe kon niñ ko déggee kenn ku ne mu bàyyi ko xel noonu waaye mu bàyyi xel tam waa ANACIM muy météo ci wàllu taw yi ak li nga xam ne mooy njeexitalu nawet bi <hesitation> su ko defee <noise> li nga xam ne moom nga yor ci wàllu meññeef nga mën koo saytu saytu bu mucc ayib li nga xam ne aussi récolter goo ko nga mën koo denc denc boo xam ne dafa mucc ayib kon ñu ngi gërëm waa ANCAR bu baax a baax kii di agent ANCAR bu Thiel di Sadio Deme àndoon ak ki nga xam mooy superviseur ANCAR fii si département bu <noise> Linguère <noise> kii di monsieur Babacar Guèye di gërëm auditeurs yeeg auditrices yi di gërëm suñu technicien di Thierno Ibrahima Touré ki nga xam ne moo leen doon animé émission bi seen xarit di Aliou Sow kon ñu ngi leen di dig daje yeneeni émissions yoo xam ne mu ngi jëm si wàllu yëngu-yëngu ISRA ak AICRA ak nag rajo communautaire yu Sénégal <music>